moryn-dranomasina sy torapasky ahitana ranomasina manonja moramora ary ery alavitra misy masoandromody ny lanitra dia manga sy fotsy mahatehodo

Haingon-trano samihafa, asa tanana vita malagasy. Ao ohatra ny famataranandro, ny vazy. Ao koa nefa ny satroka. Ao ny manana endrika boribory, ny pôketra sy ny sisa.

Amoron' arabe ahitana irony fitaovam-pitaterana manana kodiarana telo irony. Miloko mavomavo izy ireny. Eo kosa misy mpivarotra anana, vehivavy iray manao satroka eo akaikiny misy goany anankiroa mihantona.

Vokatra vita amin'ny rofia manana endrika maromaro. Eto izy ireo dia ny telo boribory ka ny iray miloko mainty, ny iray miloko mavo sy volontany ary ny iray feno lokony loatra. Ny anankiray kosa somary kilavalava miloko maitso.

Vehivavy mitodika ivoho, mihazona ny volony, miakanjo mainty izy. Ny volony kosa mainty miloko mavo miampy volontsôkôlà kely ary mihorongorona tsara sy hita tsara fa ampy rano.

Vehivavy iray manao akanjo tohy tena mavo, eny aloha eny akaiky ny solaitrabe fotsy, miresaka izy ary eo alohany kosa misy tanora maromaro mipetraka amin'ny latabatra toin'ny mianatra.

Baranjely maniry, hita avokoa ny raviny ary aoriana kosa ahitana tafo fanitso, miloko volondavenona sy volontany ary ampiasaina atao fefy. Ny aoriana kosa fotsy tanteraka ny lanitra.

Olona manao famantaran'andro ary mipalitao sy mipataloha manga, mikiravaty ary manao lobaka fotsy, aoriana kosa misy voninkazo isan-karazany ary hazo maitsomaitso.

Amponga lehibe, kely ary salantsalany. Miloko mena, manga ary fotsy. Fampiasa rehefa hanao hira gasy itony fitaovana itony. Ny lehilahy matetika no mikapoka azy amin'ny tanana na amin'ny hazo.

Olona maromaro anaty efitra iray manodidina latabatra. Misy ny lehibe ary misy ny ankizy. Eo afovoany kosa fitaovana fanamafisam-peo. Eo ambony latabatra misy poaketra, tavoahangy. Ery aorinan'izareo kosa misy fahitalavitra.

Olona iray mitana angady miasa tany. Ny tany manodidina azy dia tsy misy bozaka fa efa madio tsara. Manodidina io tany io kosa dia misy zava-maitso maniry ary mirafitra tsara toy ny efa notapahina.

Sary famantarana an'ilay fikambanana iray ao amin'ny fitoeran'ny kolotsaina Malagasy izay mpiara-milalao, miloko mena, mainty, fotsy ary mavo io sary famantarana io.

Boky iray mitondra ny lohateny hoe :" Fantaro fa tiako ianao ", misy lehilahy iray mipetraka eo ambonina seza eo ary misy taratasy maromaro manidina eo akaikiny, erỳ aoriana kosa tànan-dehibe iray ary manga ny lanitra.

Fiara karetsaka roa mijanona eo amoron'arabe, ary misy fiara fitateram-bahoaka iray valo amby fitopolo amby zato mandalo eo akaikiny. Misy fefy miloko volontany manopy mena eo akaikin'ireo fiara karetsaka roa.

Firavaka samihafa ahitana rojo fiambozina, misy loko isan-karazany ary firavaka fatao amin'ny tanana ahitana boribory maromaro miloko fotsy, mavo, mena sy ny sisa.

Tatatra mitondra rano maloto miloko maitso, eo afovoana tanàna izy, erỳ alavidavitra misy toerana fandraisam-bahiny vita amin'ny fitaratra, misy akondro maniry eo ary trano hazo milahadahatra vitsivitsy.

Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA na filoha malagasy ankehitriny. Tamin'ny sivy sy roarivo izy io no nanao fanonganam-panjakana voalohany ary naharitra dimy taona izany fanjakàna izany. Taorian'izay kosa anefa dia lany efa indroa mihataona izy izay.

Kahie misy penina maromaro eo amboniny ary misy olona mikasika an'ilay penina, erỳ aoriana kosa misy olona iray hafa mijery any aloha ary misy aroloha eo akaikiny, eo ambony latabany.

Fary tazomina amin'ny tanana, mivano maromaro io fary io. Ny fary dia vokatra iray fampiasa hanaovana toaka. Ao kosa anefa ny tonga dia mihinana azy rehefa voatetika izy.

Sainam-pirenena mizara roa ny tapany ambony miloko manga ary ny tapany ambany miloko mena saingy misy kisarisary eo afovoany sainam-pirenena "HAITÏAN" Izy io izay firenena manana olombelona mihoatra iraika ambin'ny folo tapitrisa miaina ao anatiny.

Fitaovana iray vita amin'ny vy miloko maitso. Eo amin'ny ilany kosa vy maromaro mikorontandrontana ny ao afara rindrina rarivato miloko volondavenona.

Fitaovana fampiasa amin'ny herinaratra natao hamanana rano, ny vidiny dia sivy arivo sy efatra alina sy dimy hetsy ariary. Tsy ny Malagasy rehetra no mahatakatra azy io fa izay manan-katao ihany.

Eny antokotany rovan'ny Manjakamiadana no misy ity sary ity, misy hazo maromaro mijoalajoala eo ary olona mandeha kosa erỳ amin'ny sisiny havia, misy trano hazo eo akaikin'izy ; ireo maro ny rahona fotsy eny amin'ny lanitra.

Trano iray misy rihana telo, miloko volondavenona fotsy sy volontany io trano io, misy varavarankely eo ary varavarana misy tohotra maromaro miakatra izay vao tonga ao amin'ilay trano ary manga ny lokon'ny lanitra ao aoriana.

Lehilahy iray mandrefy zavatra maitsomaitso vita amin'ny plastika. Manodidina azy kosa misy zava-maniry maitso voahety tsara. Misy rindrina fotsy ao aorinany ary misy voninkazo miloko isan-karazany.

Hala lehibe. Manana tongotra valo ary voloina tanteraka. Eo ambony tany miloko volontsokolà. Mazava tsara ny sary fa ny ao aoriana kosa maizimaizina matromatroka.

Toerana iray misy fiara miantsona roa : ny iray miloko fotsy, ny iray miloko volondavenona. Maro ny olona eo amin'ny manodidina ary misy andrin-jiro iray koa eo. Misy trano misy rihana maro eo akaiky ; ary misy tohatra anelanelan'ireo trano hita ao anatin'ny toerana.

Lehilahy roa sy vehivavy roa mijery sary maromaro mipetraka eo amin'ny rindrina. Mainty sy fotsy daholo ireo sary jerevan'izy ireo ary matetika trano sy olona tokana no ao anatin'ireo sary.

Lohatenin-gazety milaza hoe : "Olan-tokantrano, nananton-tena ilay ray, niteraka roa", eo koa ilay vehivavy maniry hiatrika fety any ivelan'i Madagasikara ary ao koa ireo karazana taovolo manendrika ny olona samihafa.

Vilia misarona tsy misy lokony. Eo ambaniny kosa misy baoritra fasiana vera, miloko volondavenina io baoritra io. Eo ambanin'izay misy baoritra fotsy misy teny sinoa miloko mena.

Olona maromaro mipetraka ambonin'ny latabatra mitana penina ary mamaky sy manoratra. Ny sasany kosa manao sary, ny iray amin'ny izy ireo dia mitsiky. Ny rindrina ao aoriana dia fotsy ary misy varavarana lehibe fitaratra eo.

Misy latabatra eo, ary misy lovia maitso sy mena eo amboniny. Eo ambonin'ilay lovia mena misy hena ary misy sakafo miloko mavo miampy ravina maitsomaitso eo amboniny. Eo ambonin'ilay vilia maitso kosa misy sakay sy sakafo hafa. Eo akaikin'ireo misy vera misy voankazo ao anatiny, ary rano sy ravina maitso.

Voamadilo mampilendalenda ao anatina lovia miloko manga sy fotsy misy sotro ihinanana azy eo akaikiny. Tsaroako tamin'izay mbola kely, tena fihinanay matetika izany voamadilo izany.

Sary famantarana lehibe miloko volomboasary. Misy vehivavy mitazona finday eo mitsiky ary manangana ny tananany havia. Mirandrana ny volony ary misalotra lamba izy ; mainty kosa ny anatina akanjony.

Haingo samihafa : ao ny kavina vita amin'ny rofia, ny rojo vita amin'ny hazo sy fitaovana asa isan-karazany ary ireo haingon-tanana, ao koa ny fitaovana fanaingoana latabatra, fasiana penina.

vokatra eo ambony latab

Dragona miloko fotsy, manana tongotra efatra, ny aorianany kosa dia loko mavo sy mena mizara roa. Mampitahotra ny fahitana ilay dragona ary azo lokona izy.

Fandriana iray lehibe misy ondana roa miloko fotsy, ny lamban'ilay fandriana kosa misy sarim-boninkazo lehibe anankiroa eo aminy ary miloko volontany sy fotsy hafahafa. Eo akaikiny kosa misy latabatra kely misy jiro ary finday.

Lapa iray eny Manjakamiadana, ilay vita amin'ny hazo. Erỳ aoriana kosa no misy ny tanànan'Antananarivo, misy an' Ambanidia ilay sekoly anankiray malaza eny sy trano marobe manodidina azy.

Trano fandraisam-bahiny iray, ahitana seza fandraisam-bahiny lava, misy ondana telo mena eo amboniny ary varavarankely fitaratra ao aoriany misy haingon-trano maro koa eo toy ny aloalo sy ny sary sokitra.

Toeram-pisakafoanana iray, ahitana latabatra hazo sy seza hazo maromaro. Fotsy avokoa ny rindriny; saingy ny varavarana kosa, dia manga ary nisokatra izany. Misy jiro fotsy mihantona avy eny ambonin'ny tafo.

Sary famantarana miloko fotsifotsy ary hodidinina plaky mangamanga, misy hazo maitso sy fotsy ao aoriany mipetraka eo amina lavarangana vy, ao aorian'izay misy varavarana miloko volontsôkôla.

Sarina vehivavy roa natao tanana. Ny avy ato ankavanana miloko fotsy sy mainty. Mikipy ny mason'ilay vehivavy ary mitsiky izy. Ny avy eto ankavia : maro loko ilay sary, mivoraka ny volon'ilay vehivavy fa misy lamba mavokely nefa mihazona azy. Miakanjo maitso izy.

Tovolahy iray miankanjo ambony mavo ary pataloha manga mitazona finday, miambozona kitapo miloko volo tany, asehony ny tanany ny Maki anankiray izay mihatona amin'ny hazo.

Trondro miloko manga sy mavo ny iray ary volomboasary sy fotsy ny iray, any anatina sarimiaina no fahitana azy ireo ary ahitana sokatra sy zavamaniry anaty ranomasina hafa koa eo.

Ramatoa miakanjo volomboasary sy volontsokolà. Mitazona pôketra volontsokolà sy harona mainty. Misy tany miloko volondavenona ao aoriana ary mizotra mialoha ilay ramatoa.

Vehivavy manao kiraro mainty, manao raoby fotsy ary misalotra lamba fotsy. Eo akaikiny misy lehilahy misaka paosy, manao akanjo ambony ambany fotsy saingy misy manga kely amin'ilay amboniny, volontany ny lokon'ny kirarony.

Toeram-pitehirizan-drano vita amin'ny vato, miantona avo ; eo akaikiny misy trano maromaro mitafo fanitso ; misy hazo ihany koa ; ny lanitra dia manga sy fotsy, ary mitaratra tsara tarehy ny masoandro.

Poketra miloko volontany ; misy boribory roa natao hiazonana azy, ary misy tadiny lavalavabe ihany koa. Mety mihidy izy io. Matetika vehivavy no mpitondra itony poketra itony.

Saina miloko telo samihafa misopirana : maitso, mavo ary mena. Atopatopan'ny rivotra io saina io. Ny ao aoriany kosa dia lanitra manga misy rahona tokana fotsy.

Olona maromaro mitangorongorana eo amin'ny ankorotan-kazo mirehitra afo sy midonakasetroka, eo akaikiny kosa olona maromaro mivory mitovy fitodika, erỳ amin'ny sisiny trano iray maintsomaintso.

Hoso-doko maneho sari-na lehilahy anankiray, malaza, mpanao sarimihetsika. Misatroka mainty izy, ary manao lobaka fotsy sy mipalitao mainty.

Trano lehibe misy rihana efatra milalotra fotsiny fa tsy miloko. Misy varavarakely maro ary varavarana miloko volon-davenina misy lavarangana ny rihana telo ambony misy tady eo ary manga ny lokon'ny lanitra ao aoriana.

Ankizy maromaro, mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakàna ambaratonga voalohany. Manao fanamiana volontany matroka sy volomboasary. Milahatra izy ireo ary misy olona tanora kokoa ao aoriana.

Pataloha maromaro miloko : manga, volondavenona ; ary akanjo miloko : maitso, manga sy loko mifangarongaro. Eo ambonin'ny baoritra izy ireo ary vato ny tany ao ambaniny.

Sary famantarana toeram-pivarotana sakafo iray eto avy Madagasikara Ankadilalana no misy azy. Ilay sary famantarana dia miloko mavo ary misy sarina sotro sy sotrorovitra ery ambony.

Takelaka famantarana mpivarotra trondro, misy ny anaran'ilay toeram-pivarotana, sy sarina trondro maromaro ary hazan-drano isankarazany, toy ny patsa. Eo amboniny, misy hazo mangamanga.

Olona maromaro miondrika eo amin'ny latabatra iray, mibaby kitapo izy ireo ary manao kiraro. Ny iray mipetraka eo amin'ny seza, eo akaikiny misy kodiarana tapany fotsiny ary misy seza iray eo akaikiny misy kodiarana feno ao ambaniny.

Lavaka lehibe iray eo amin'ilay arabe rarivato. Misy olona roa mijery an'io lavaka io. Eo akaikiny misy fiara fitateram-bahoaka iray, maitso misy tsipika fotsy, irony mankany Sabotsy Namehana irony.

Irony fitaovana fitehirizana ny pejin'ny boky irony ary misy soratra eo amboniny milaza hoe : ahitsio ny diademanao fa nomen' Andriamanitra fanombohana vaovao ianao mba tsy hamerenanao ireo ratsy efa vitanao taloha.

Boky roa, ny iray eo ankavia misy sarina lehilahy sy vehivavy mifamihina mifanoroka, ary ny lohateny dia hoe : "Izay afafy". Eto ankavanana kosa dia lehilahy iray sy ny zanany lahy ary ny lohateny dia hoe :" Ianao dia lehilahy ry zanako lahy".

Fiara fitateram-bahoaka iray miloko fotsy ary misy tsipika manga eo afovoany, eo alohany kosa misy fiara fotsy misy tsipika maitso. Samy eny an'arabe izy ireo.

Fitaovana iray fampiasa eo an-jaridaina, fanangonana ny ravina maitso na maina izay miparitaka, eo akaikiny kosa misy ravina maina na maitso eo ambony bozaka, maitso ny lokon'ny lelan'ilay fitaovana.

Rojo fiambozonana miloko mavo kanefa misy tsipitsipika fotsy sy maintimainty ary ampahany mena. Misy dingana efatra io rojo io. Eo akaikiny kosa misy kavina roa mitovitovy loko aminy.

Takelaka maromaro miloko mainty. Fanangonana ny herin'ny masoandro ahafahana mamadika azy ho herinaritra. Itony no atao hoe angovo azo havaozina. Anisan'ny ilaina eto Madagasikara izy ity mba tsy iankinana loatra amin'ny angovo tsy azo havaozina.

Avana roa ka ny eo ambany mazava tsara ny lokony ary ilay eo ambony kosa somary manjavozavo, trano roa no eo akaikiny ary ny lanitra kosa fotsy somary manopy volondavenona.

Sary an'ny mpihira malaza maneran_tany. Atsiarovako ny fahazazako satria ny hira nianarako tamin'ny teny Anglisy dia hiran'io mpihira io, ary hatramin'izao aho dia mbola mihira ny hirany foana rehefa mahatsiaro falifaly.

Olona iray miakanjo mena, mipataloha mainty, manao kapa mena, mipetraka mikarakara zavatra. Eo akaikiny misy fasika, atỳ amin'ny ilany misy zavamaniry maitsomaitso maro.

Boky iray mitondra lohateny hoe " Mahafantatra olona manana ray aman-dreny misaraka ara-panambadiana aho". Misy sarina lakile eo amin'ny fonon'ilay boky ary misy soratra hoe " Dada sy Mama".

Fiara iray maintimainty. Misy jiro mirehitra ary ao aorianany kosa misy fitaratra somary fotsy. Ery amboniny misy vy lavalava maromaro.

Vokatra maromaro natao ho an'ny volo, ao ohatra ny manome sakafo ho an'ny volo, ny mampamandimandina azy sy ny mahatonga azy ho salama kokoa. Misy boaty karazany maro eo : ny fotsy, ny mavokely, ny volontany.

Vavahady vy mikatona miloko mena, misy rary biriky eo akaikiny ary ny rindrina ao aorianan'izay kosa dia miloko volondavenona. Misy toerana fampiakarana fiara mandra-pahatonga eo amin'ilay vavahady.

Ankizy anankitelo mipetraka ambony latabatra, mitsiky izy ireo. Ny roa mijery, ny iray kosa mikipy. Mpianatra eny amin'ny sekolim- panjakana izy ireo, ny akanjo anaovany no ahitana izany, miloko volontany, ary misy sisiny volomboasary.

Vehivavy mirandrana, mikavina, namboariny tsara ny volomasony. Manao manjamaso mainty izy ary manao lokomena mangirangirana. Mainty ny hodiny.

Miaramila maromaro, manao satroka fotsy, amboniny manga tanora ary ambaniny manga antitra. Milahatra izy ireo ary samy mitondra sabatra. Ny iray kosa mitondra sainam-pirenena malagasy.

Vehivavy iray mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ahafahana manambaotra vy. Misy solomaso fotsy eny aminy hahafahany miaro ny masony amin'ny hazavana be loatra ary misy zavatra maitso maitso miaro ny volony tsy hilatsaka.

Olona maromaro mipetraka ambony tsihy. Misy taratasy eo alohan'izy ireo ary fitaovana fanoratana sy fanaovana sary. Ao anaty efitra misy hoso-doko izy ireo ary erỳ aoriana misy varavaram-pitaratra. Miloko fotsy ny rindrina.

Fitaovam-panoratana fampiasa any an-tsekoly. Misy miloko mena, manga, mavo ary volomparasy. Amin'ny vidiny sivy folo amby zato sy dimy arivo ariary.

Fitaovana maromaro fanapahana fanitso, ka ny iray dia miloko volondavenona manontolo ary vita amin'ny vy manontolo, ny iray kosa vy ny lelany saingy manga ny fihazonana azy misy tsipika kely mavo ary ny iray farany mena ny fihazonana azy saingy misy tsipika kely mavo.

Renirano mikoriana avy any ambony miloko fotsy mangatsakatsaka. Milatsaka amina vato ary manodidina azy dia misy alaala maintsomaintso feno ravin-kazo.

Rajako lehibe mijoro, miloko mainty hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paladia. Hita ny ratsan'ny tongony havia, ao aoriany kosa misy zava-maniry maitsomaitso.

Boky miloko mavo. Misy paoma sy ravinkazo eo aminy ary sampankazo iray. Misy tanana mihazona azy ary misy harona manga vita amin'ny plastika ao afara.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana seza avo eo akaikina latabatra avo ary seza somary iva borobory, misy latabatra borobory eo afovoany. Milokom-bolamena izany endriky ny toerana izany.

Zavamaniry iray manana ravina maitso maro dia maro, ao anatina tavy plastika fotsy, izy io dia fampiasa rehefa te hanaingo trano amin'ny ravina maitso ianao na fapetraka eny an-jaridaina ihany koa.

Toeram-pisakafoanana ahitana seza maromaro miloko manga antitra sy mena, ny rindriny erỳ aoriana kosa miloko fotsy sy mena ary misy sarina sakafo isankarazany.

Sarina goavy mitetika sy tsy mitetika. Ireo goavy mitetika dia miloko mavokely ary misy voany maro ao anatiny. Ny hoditry ny goavy kosa dia miloko mavo. Samy mipetraka eo ambony latabatra daholo ireo goavy ireo.

Boky anankiray manana lohateny hoe "Ny sakafontsika". Eo amin'ny fonony dia misy sarina ramatoa mivarotra karazan'entana : ao ny akondro, ny manga, ny voatavo ary misy elo volomparasy eo ambonin'ilay ramatoa.

Voatabia maromaro : ao ny masaka tsara miloko mena, ny mantamanta miloko mavo ary manta tanteraka miloko maitso. Misy voninkazo vitsy ihany koa ary hita daholo ny ravin'ireo voatabia eo akaiky.

Entam-barotra samy hafa anatina fitaratra. Ao ny sambosa, ny katilesy ary eo amin'ny farany ambany kosa misy lovia maromaro milahatra, fotsy sy mena misy vera eo akaikiny, misy dibera koa ao anatin'ilay toerana misy ilay sakafo.

Ranobe mangeniheny ahitana ny lanitra sy faravodilanitra eo amboniny ary ny loko mainty ny endrik' ireo havoana erỳ amin'ny faratazana.

Vehivavy mijoro mitodika ivoho, hita ny randrany. Manoloana azy kosa misy saha misy zava-maniry maro eo aboniny. Erỳ aoriana misy hazohazo maro ary tanana iray mifefy hazo.

Karazana labiera samy hafa vita eto Madagasikara sy avy any ivelany. Ary karazana zava-pisotro hafa misy "gaz" : ao ny miloko mena, manga, mainty ary volombolamena.

Angivy sy ravim-bomanga. Laoka tena tian'ny malagasy izy io ary matetika atao rony. Afaka ampiana trondro maina na hen'omby na patsa mena na patsa fotsy ihany koa.

Ankizivavy kely baribary maso mirandrana, mitondra elo mainty izy. Ny ambonin'akanjony dia miloko mavo misy kisarisary manga sy mavokely. Manao pataloha fohy manga izy ary manao kapa mavo

Trano maromaro vita amin'ny biriky somary efa rodandrodana. Ny tafon'izy ireo dia vita amin'ny bozaka. Misy lalana ratsy eo akaikiny. Erỳ aoriana misy havoana maromaro misy zava-maitso ary andrin-jiro iray.

Trano vao natao milalotra nefa tsy miloko, misy varavarakely vy ary varavarana hazo misokatra, ao ambony rihana kosa misy lavarangana ary vy mena no manodidina an'io lavarangana io.

Fasana iray vita amin'ny vato. Eo alohany kosa misy vato iray afaka hipetrahana. Erỳ ambony misy trano manara miloko menamena. Ny lanitra ao aoriana kosa fotsy sy manga.

Sary famantarana ny zandarimaria nasionaly eto Madagasikara, eny amin'ny tendrony dia misy sarisary miendrika ravinala maitso ary ny eo ambany kosa sainam-pirenena ( maitso, fotsy, ary mena) ; misy Madagasikara volamena eo afovoany ary misy sarin'omby mainty ao anatiny.

Manga isan-karazany. Avy atỳ amin'ny ankavanana indrindra no misy ny manga paoma izay miloko mavo ary somary boribory kokoa noho ireo manga hafa. Ao kosa ny manga papay izay miloko mena sy mavo ary mamibe ary lehibe. Ao kosa ny manga hafa izay kelikely kokoa miloko mena na maitso.

Fitaovana fampiasa hanoratana amin'ny solaitra be fotsy, miloko manga io fitaovana io ary tsy vita malagasy izy fa vita avy any Alemanina, afaka atao mena na maitso koa ny lokon'io fitaovana io.

Arabe rary vato, misy lavaka feno rano eo aminy. Erỳ amin'ny sisiny misy tafo fanitso ataon'olona fefy ary misy lamba maromaro miloko mena, manga sy mainty mihahy eo amin'ilay vy eo akaikiny.

Fitaovam-pianarana isan-karazany : ao ny kahie, ny loko izay fampiasa amin'ny rano, ny hety ary ny fitoerana pensily hazo, ireo dia fampiasan'ny ankizy any am-pianarana.

Lehilahy iray mijoro, manao palitao ambony ambany ary akanjo ambony fotsy anatiny. Fotsy ny lokon'ny kirarony. Ao aoriany kosa misy trano lehibe fotsy ary tanàna misy zaridaina.

Olona iray manao ambonina akanjo miloko lokona miaramila ary ny patalohany kosa dia mainty misy rovitra eo anivony lohaliny, manao kapa mena sy mainty izy, tsy hitany lohany fa ny tanany kosa mitazona poketra maintimainty.

Gazety mitondra ny lohateny hoe : Voaolana tamin'ny fahaenina taonany. Sarina vehivavy manao volo mihorongorona ary mikavina boribory lehibe, miakanjo miloko manga, maitso, mavo, mavokely mifangarongaro be.

Kojakoja isankarazany vita malagasy ao ny harona, ny poketra, ny lamba, ny akanjo, ny satroka. Ny toerana toy itony matetika dia fivarotana ireo fahatsiarovana entin'ny vahiny avy ety Madagasikara.

Hazo iray mitondra voankazo maromaro. Manga no fiantso io voankazo io. Mena anefa ny lokony. Manodidina azy dia misy bozaka voakarakara tsara ary ery aoriana misy rarivato sy vavahady.

Vehivavy eo ambony latabatra, misy lovia maromaro eo alohany ary misy zazakely eo akaikiny. Manao satroka fotsy ilay vehivavy ary manao satroka mena kosa ilay zazakely ; misy rindrina feno peta-drindrina ao aorianan'izy ireo.

Firavaka maromaro fatao amin'ny tanana. Ao ny vita amin'ny akora andrika, ao ny vita amin'ny akora hafa tsy voajanahary, eo akaikiny kosa dia misy vita amin'ny taolana ireo firavaka fatao amin'ny tanana ireo, anatin'ny sahafa.

Olona maromaro mijoro sy mipetraka, ao ny manao solomaso, ao ny miakanjo mihaja, ao aoriana kosa misy fitaratra maromaro varavarankely ary ny rindrina ao afara dia fotsy.

Fitaovana fampiasa an-dakozia mandeha amin'ny herinaratra isan-karazany. Ao irony milina fitotoana voankazo irony ho lasa ranom-boankazo. Miloko mainty ny ankamaroan'izy ireo ary baoritra fotsy no fitoerany.

Sary famantarana orinasa malagasy antsoina hoe "Hatsarana" ary misy soratra hoe "Akaiky sy maitso" eo ambany. Ilay sary kosa dia miendrika masoandro, tany ambolena ary ravina maromaro.

Lahatsoratra an-gazety iray mitondra ny lohateny hoe misy tekinika mila fehezina manokana ny feo, misy sarin'olona manondro tabilao sarin'olona mihira ary sarin'olona mitendry ao anatiny ilay lahatsoratra.

Fitaovana iray fampiasa amin'ny solosaina sy ny finday, rehefa tianao hatsatoka amin'ny solosaina ny finday maromaro. Ampifandraisana azy ireo no ilaina ity fitaovana ity.

Tovolahy mitsiky, tsy manao akanjo ambony fa manao pataloha fohy, eny amoron-dranomasina. Manonja mora ny ranomasina ao aoriana ary miloloha zavatra izy. Mampatsiahy ny moron-tsiraka io zaza io.

Voankazo maromaro mifangaro misy ny loko mena, fotsy, mavo ary misy ranondranony izany. Ny voankazo dia mahasalama ka tokony hinanana dimy farafahakeliny isan'andro.

Vehivavy iray misy randrana madinika eo amin'ny lohany. Manampina maso izy ary mitazona poketra mena. Misy famataranandro milokom-bolamena ny tanany havia. Manao raoby miloko fotsy, maitso ary volomparasy sy volombolamena izy.

Vehivavy iray manao pataloha fotsy ary mitondra poketra mainty. Manao kapa izy. Mivolom-bolamena io kapany io. Ao aoriany kosa misy lamba miravadravaka miloko mavo, maitso ary mena. Misy hazo lehibe aorian'izay.

Trano lehibe iray manana rihana efatra : ka rihana roa ambany dia vato ny rindrina ary ny rihana faharoa ambony kosa rindrina biriky. Ny tafony dia tafo fanitso miloko mena saingy somary efa miala ny lokony.

Sarety iray misy fitarihana azy vita amin'ny hazo ary misy gony maromaro eo amboniny, ao ny mitsivalana, ao ny mitsangana. Erỳ ao aoriana kosa misy tamboho mirary vato ary toerana iray fivarotana solomaso.

Rindrina hazo miloko mainty ka misy kisarisary mavo, volomboasary sy mena ary fotsy eo amboniny. Toy ny tsena no fahitana azy ary mikatona ny varavarankely avy etỳ ivelany.

Olona maromaro misakafo. Mipetraka ambony tsihy ny sasany ary mipetraka amin'ny tany ny sasany. Misy vilia maromaro eo alohan'izy ireo ary misy karaoty eo anatin'izany. Misy tavoahangy misy zava-pisotro kosa eo akaiky eo.

Eo ankavia dia misy olona manana volo somary mikorontandrotana ary maina ; ny aorianany kosa gorodona fotsy amin'ny tafotrano ; ny eo ankavanana kosa dia volo tsy maina tsara ary ohatran'ny misiratsiraka.

Ankizy telo mitsiky mihazakazaka eo amin'ny toram-pasika izy ireo, manga ny lanitra, manga torak'izany koa ny ranomasina, ary misy sambo manga eo akaikin'izy ireo ao anaty ranomasina, misy olona maromaro mijoro ery aoriana.

Toeram-pivarotana iray ahitana voasary makirana maromaro. Ao koa ny tantely amin'ny tavoahangy kely sy antonony ary ny ranom-boankazo. Inoana marina fa ranom-boasary makirana izy io.

Lambahoany iray ahitana sary maromaro eo amboniny : ao ny maki, ao ny lehilahy iray mitondra posy, ao ny fiangonana izay misy olona efatra mandeha eo alohany. Miloko volomboasary ilay lambahoany.

Trano mijoalajoala : misy varavarankely isaky ny rihana, eo akaikiny kosa trano fohifohy noho izay : misy varavarankely jiro, lavarangana, misy andrin-jiro etỳ amin'ny sisiny

Mpivarotra eny an'arabe ka voatabia no varotany, mitsitokotoko ireo ary misy soratra hoe dimanjato; ery aoriana kosaf misy bisikileta iray ary ao afaran'izay misy fiara maromaro ka fiara-karetsaka ny iray amin'ireo.

Vy miloko volondavenona, manana tapiny mainty. Avy eo amin'ny sisiny kosa misy bokotra anaky efatra afaka ahodina, ary avy atỳ amin'ny sisiny ilany misy tariby maromaro.

Biby iray antsoina hoe "Maki" ahafantarana an'i Madagasikara, anisan'ireo zava-manan'aina tsy misy afa tsy eto Madagasikara izy itony ary arovana; maro ny ala misy azy, anisan'izany ny ala antsinanana.

Olona fito miondrika eo amina latabatra iray, samy mitana zavatra fanaovana sary; izy ireo dia lahy avokoa. Ny lokon'ilay latabatra fotsy. Ao aorian'izy ireo dia misy sarin'olona maromaro vita amin'ny hosodoko.

Tsena ahitana mpivarotra voankazo, toy ny papay sy voasary. Misy elo eo amin'io tsena io, ary misy mpivarotra maromaro sy mpandeha ihany koa. Misy bisikileta iray mijanona eo, ary kodiarandroa miloko fotsy.

Sarina haingo trano isan-karazany vita amin'ny rofia sy hazo. Poketra iray miloko volon-davenona boribory vita amin'ny rofia misy haingony mikirazorazo kely anankiroa ary tadiny vita amin'ny hoditr'omby.

Plastika fasiana menaka ary misy soratra eo amboniny hoe "menaka fandrahoana tsara kalitao". Misy sarin'olona kely eo akaikiny ary mavo ilay fitoerana menaka, mavo ihany koa ilay takelaka eo amboniny.

Fitaovana fanamafisam-peo na gitara mainty ny lokony ary efajoro ny endrina, ahitana taroby mitondra herinaratra roa kosa miainga avy aminy ; eo amin'ny tany miloko volontany no misy azy.

Goelaka manga sy maitso ary fotsy, misy vilia fotsy eo amboniny. Misy vary misy hena matavy sy nofon-kena ao anatiny ary misy roniny ilay vary. Misy sotro mipetraka ao anatin'ilay vilia eo akaikin'ilay vary sy ilay hena.

Latabatra sy fitaovana fitehirizana kojakojam-behivavy eo no ahitana ny kapa, ny karazana ranomanitra sy fitaovana fampiasa amin'ny vatana isankarazany ary poketra

Sary famantarana momban'ny fikambanan'ireo Malagasy mianatra momban'ny haikintana. Misy kisarisarin-kintana ilay famantarana anankitelo milahatra; ary lehibe kokoa ilay eo afovoany.

Trano haolo iray sahala ny efa tsy misy mipetraka intsony, mbola misy lavarangana anefa ety ivelany, misy zaridaina miloko maitso toy ny bozaka isan-karazany eo alohany ary hazo lehibe aoriana, miloko manga ny lanitra.

Ranomasina manga, ery aoriana kosa misy alaala ahitana aram-bato manodidina azy ; ny lanitra aorian'izay kosa manga fa somary misy rahona kely.

Lolo miloko volontany ka misy sisin-tsisiny fotsy sy mainty ny lokony. Ny vatany kosa mainty ranoray ary misy teboteboka fotsy. Mikatona ny elany ary mipetraka eo ambony voninkazo izy.

Vata fandrenesa-peo efa talohaloha misy sisiny mainty mainty ary miloko manga eo ambony latabatra hazo no misy azy, ilay rindrina ao aoriany kosa maintso sy manga .

Boky mitondra ny lohateny hoe "Miafina amin'ny ankizy aho ao anatin'ilay fitoeran'akanjo fivavahako". Misy sarina vehivavy mipetraka ao anaty fitoeran'akanjo ao amin'ny fonon'ilay boky.

Latabatra iray ahitana seza dimy manodidina azy. eo ambon'ilay latabatra dia ahitana fitoeran-drano, fitoerana menaka, kopy misy rano sy kaki anak'iroa. Misy varavarakely fitaratra eo ankaikiny.

Sary famantarana misy dimizoro miloko volon-davenona ao aoriana. Ary eto aloha kosa misy kisarisarin- tanana miloko fotsy, ary mihazona boribory toy ny mirasarasa maromaro.

Lamba misy peta-kofehy ka misy voninkazo sy olona ary olon-kafa misy satroka mitondra posy, itony lamba itony dia fisalotra ny vehivavy Malagasy indrindra fa ny eo afovoan-tany.

Olona anankiroa lahy sy vavy, lehilahy miakanjo manga, ilay vavy miakanjo mena. Samy mitsiky izy ireo mijery ireo entam-barotra. Eo alohany misy teny lehibe midika hoe "Eny" miloko fotsy, mena ary maitso.

Fitaovana mandeha amin'ny herinaratra natao hamokatra rivotra. Rehefa mafana loatra no antony ampiasana itony fitaovana itony. Ny iray miloko fotsy sy manga ary ny iray kosa miloko mainty manontolo.

Paoma roa karazana. Ao ny maitso manontolo, ao kosa no sady miloko maintso no miloko mena. Izy itony dia tsy maniry eto Madagasikara fa karazany hafa no maniry eto. Eny amin'ireny toerana fivarotan-dehibe ireny no hany ahitana itony paoma nafarana itony.

Trano iray lehibe misy soratra hoe: "toerana ivon'ny kolontsaina frantsay". Misy fitaratra maro maro eo alohan'ilay trano, ary misy varavarana misy olona iray mijoro eo alohany.

Bibikely maromaro manana tongotra enina sy tandroka roa, miloko mainty sy volomboasary. Toy ny boribory roa ny endrik'ilay mainty aminn'ny elatr'izy ireo, ary mitangorongorna izy.

Sakafo maro karazany toy ny mofo, ny hazandrano, ny hena sy ny karazany ary misy voninkazo eo ambonin'ilay latabatra. Marevaka daholo ny loko ary mampilendalenda.

Tendam-behivavy miravaka rojo, eo afovoan'ilay rojo kosa misy haingony kely miendrika fo, ao aorian'ilay fo misy rojo kely mikirazorazo anankiroa milokom-bolamena ary ny iray misy vato fotsy.

Takela-by famantarana miloko fotsy hita aorianany kosa trano maromaro ary andrinjiro maromaro sy taroby maro, misy sainam-pirenena eo akaikiny, ny lanitra ao afara kosa dia manga ary misy hazo maitso eo akaikiny.

Hosodoko iray maneho toerana iray tena maneho ny maha malagasy. Misy tanimbary maromaro ary olona iray miasa eny an-tanimbary sy olona iray hafa mitondra omby mitarika angadin'omby. Misy trano maromaro eo amin'ilay havoana.

Fitaovana fikarakarana volo miloko mainty nefa misy sisiny mavokely. Eo akaikiny kosa ilay baoritra fasiana azy miloko mainty, misoratra fotsy sy soratra volomboasary.

Seza fandraisam-bahiny lehibe, ahitana ondana miloko mainty sy volomboasary eo amboniny. Eo afovoany kosa ahitana latabatra iva misy vazy sy voninkazo eo amboniny.

Olona iray mipetraka eo ambony kodiarandroa miloko manga ary manao fiarovana amin'ny loha miloko manga ihany koa. Ao aorianany misy fiara lehibe anankiroa irony fitateran'entana irony. Ary ambonin'izy ireo dia misy sary famantarana toeram-pivarotana.

Olona maromaro ao anaty sambo mipetraka eny ambony seza, misy lahy izy ireo ary misy vavy, misy kosa olona anankiefatra eny aloha mifanatrika amin'ireo olona mipetraka, misy olona anankiray mijoro avy aty afara.

Olona iray niakanjo mena misy sarina ala fotsy eo amboniny ary mipataloha mainty : mivarotra karazana vola taloha, ao ny vola vy, ao ny vola taratasy ny teto Madagasikara sy ny tany ivelany.

filoham-pirenena malagasy ankehitriny izay mikabary ao ariany kosa misy manamboni nahitra maro sami hafa misatroko misolo-masina tsia ary misy miloko maintso fotsimena ireo lamba aho ariana izy ireo

Fiarakaretsaka iray entin'ny mpamiliny. Ao aoriana kosa dia misy fiara fitateram-bahoaka miloko mavo sy manga. Ery afara dia misy takela-pamantarana fivarotana "pâte".

Olona maromaro mihazakazaka, handeha hiahanika tendrombohitra. Ilay olona aty aoriana indrindra mibaby kitapo, miakanjo mena sy fotsy ary misatroka fotsy. Misy vato maro be eny an-tampon'ireo tendrombohitra.

Firavaka isan-karazany, ahitana kavina vita amin'ny vato sy singa hafa ary irony fatao amin'ny tanana irony koa. Erỳ aoriana misy haingon-trano ary misy karazana rojo vita amin'ny taolana sy ny hafa.

Takelaka famantarana miloko fotsy sy manga milaza toeram-pivarotan-dronono tsara kalitao "Ronono soa Ambanidia" no anaran'ilay toerana, fotsy kosa no lokon'ilay rindrina misy azy.

Saina-pirenena miloko telo ka mena ny ambony indrindra, manga ny antenatenany ary volomboasary ny ambany; firenena antsoina hoe Armenia any andrefan'ny Azia any no tompon'io saina io.